Tumtumdiba n bɛ nimaani ka shab gbubi soobuli nima n koriti tankpaɣu ka shab mii gba ʒɛ mashin maa gbuni ka ban ʒɛ mashin maa gbuni maa yino yɛ liiga piɛlli ka ada waan maa yɛ giriin yɛlo

Salima ka niraba gbiri maa bi mii galisiya ban mii bɛ dinni maa shab yɛla liiga buluu whait shab mii ʒɛmi ka shab mii gbira ka shab mii toora ka shab mii gba lihiriba

Neen kohi mii n boŋo o koharila birash kpam tulaalɛ bodi ontimɛnt paɣa mii n koharili o yɛla liiga piɛlli gbaŋsabinli

Paɣa ni o yidana ni bihi n-ʒi garo zuɣu garo maa mi nyɛla gor'piɛlli beshiti piɛlli ka paɣa maa mi ye liiga piɛlli paɣa maa mi gbubila bihi ayi ka doo maa gbubi bi'gaŋa doo maa mi yela liiga buluu ni jiinsi.

Baabirin salun ni ka ninkuri so kana ni bi veego koli koli ka ŋun mii chɛri maa nyɛ yon gaay ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi mashin maa ka zaŋ bin piɛlli n pobi ninkurigu maa

Loori buluu yaa ka niriba zan zaya ni maa ni ka yɛɣi baaji nima ka loori nima zan zani ni maani yiya gba biɛni mi ka n zoso yɛɣi baaji rɛd ka paɣa mini doo ka o za o tooni.

Ninkurugu n loodi nɛima mpa O yamaha ƶugu mbarkuna ka yɛloyɛlo green bɛ O nyaaga ka lorry ford ƶagsabili ka tipa dɛ gba bɛ O nyaaga n chana.

Nachimbila m-boli bihi n-wuhiri ba shikuruti duu ni ka duu maa mi bɛ zaŋla bampulo ni dari n-zaŋ niŋ kuɣusi maa ka bihi maa ʒinʒiya

Paɣi n bɛ kichini n diri bin dirigu ka hita kaapi ʒi o luɣuli ni o foon ni fulaawa poti ni katilari seeti diriti ni hita kichin kabineti ka teebuli bɛ o tooni

Bihi ni bɛ manima n-tim n-diri bindirigu ka shɛba lihiri zuɣusaa ka shɛba mi lihiri ŋmani maa ni shɛba zaŋla dirigu ka shɛba bɛ nuhi bɛ yela liiga buluu whayiti bilaaki pinki shɛba pa sariti shɛba mi bi pa sariti.